tsinzu tsiliwo babana bali khusamba kumupila bandi bemikhile khutsinulo bisaala biliwo bingi ni tsinzu ni kimisaala tsibirisa kumulilo kweshinyakasi baanikhile tsingubo bunyasi bwarurile kushikyewa

Intsu iliwo yekamabaati ni kamatore litore litwela linamilile lyayikhonya khubaati khungachi khungachi kwelibaati

Basinde babili basutanile khu pikipiki, mutwela ali khutimisa ipikipiki, mutela awambile shidomolo akari ewe, bidomolo bibili babiboyele khupikipiki , imotoka ili ukhwetsa kimisala kiliwo.

Tsimotokha tsili khubira khulugudo ni tsipichipichi ilikho imotokha imbesemu ni chindi imwanga umusanu uhuvuga ipichipichi a kwarile ibinu musheni atee akwarile ni kooti

Bibyeno byesi bakulisa, mumulimo bitungulu, butunda, pilipili ni kamawondo.

umukhasi asitamile aasi akwarire tsipangili khumikhono kyewe oba bunyera khumikhono kyewe aboyile shitambala khumurwe amemele umwana khumukongo umwana akonile.

isolo yihale mushifo yawunihilile ili hubona byesi bilihutsa mumoni ate nashindi byahula mabi byahangala nikyimihono kyokesalawo busa

Imotokha yasutile ibinu khungachi muli kumupila kwemotokha bibindu bini mishi mushive mushivela ni shi mifaliso shibili ni babandu bikhale mumotokha pichipichi nayo ilkhwama imwalo nga nina iliwo bisaalani lugudo

nabone tsinzu tsingali nenga tsinzu tsihale tsiliwo nibi kyafu bikyafu bili mubivera nabone nikusaala kwekamasanyalaze

Mukataale baseeza balimo bagali ni bakaasi baseeza babili bawambile gamadoote mudwema agwatire kakofiira kumutwe ni zinyanya zilimo, umuseeza akulya shitunda nizibbafu nazo ziliwo.

Kamatoore bakasutire khu'matokha khungatsi, khulikho umu'sani e'mikhile, umusani ukundi akonele khumatore e'bimbile li'tandarwa.

babaana bali bataru bahala kamatsune kawe umuhana arundura khumaru umusinde awambile kumupila umusinde mutwela numuhana bakatile kyimirwe kyawe atwela umwana kundi ali inyuma iwawe waliyo ishundu isi umuhana asutile mungono

Inzu ili imiliyu ate indeyi bakiwakha irangi imiliyu ili nga imwanga ate anze enzu iliyo kusala.

Basani bataru balikhu babili balikhulyato litwela mutwela naye ali khulyato lindi alihusindika kametsi abenga yeyongelayo ate mutwela akwarile ingofila babili bashili khukwara tsingofila ta bali khunyatsa ingali inyene

u'musani ba'musutile khu'pikipiki, tsi'ngafu tsili'khukhwaya na'tsikyenda khu'lugudo atte i'tayi i'liyo tsi'nzu ni'bisaala bi'leyi bu'nyasi bu'liho

Bazungu bakhaasi bali ukhwinyaya kumupiila, shikyewa shili shikali ate kumumu kulikho, umuzungu mutwela emikhile ne kumupiila ali khukhwokesa ulwala esi uwoshe.

Babana bakhana babili bikhale mulwanyi baluhwinyaya ate haliwo tsinzu tsingali bisaala shisa bisaala biliwo babandu bandi bali khujenda

Inzu imiliyu, zinzu zinkade badumagawo bikyafu itoyi yawumbukako bakubagawo bibbati.

khamaru kha nashimya khanera bulayi kamiliya ate khamaleyi, nashimya a khupa tsinyalanyi ni likhulu nalyo lyashukhile lili munaayu indayi.

Umwana alikusamba gumupira asudire shigeere shidwena mungajji ate inyuma wewe iliyo bisala, iliyo bisala ni bunyasi.

Ikheleziya bajombekha bulayi aate bunyasi buliwo bisaala biliwo bude kumumu kwoshele bulayi ligulu lili khubonekha bulayi nga hesi ndibona

intzu iliho kamaduha liduka litwela liliho tsingubo tsebahasi bipande bye hufunilaho kamapesa biliwo shisala shiliwo kamasanyalazi kabira hungaki inzu kyindi ilinyuma

Tsi'nzu tsili tsibili tsekamabati kakhafanana tawe, i'nzu ndwela yaleya khusingakho i'yeshewe bisala biliwo inyuma we'nzu indeyi iliyo tsi'nzu tsindi tsili akhuleyi naabi.

Babana bali kumetsi balibakhali bali khusuba bakali nabi besi khanyala nabala ta hatayi iliwo lujinji oba iliwo kamabaale kamabaale kamenyukhaga